Pɔgɔ la zeŋ dakɔgɔ zu maala benderee . O dɔglee selba saalaa kaŋa zu. Ka gɛntɛ be o nu gɔɔ eŋe. Kyɛ koo nudolo eŋɛ ka pelentoɔ biŋ a taa bomene kaa laa meŋ biŋ a taa boma mine kyɛ koo kyēē boma mine a dɔɔl perɛtɛtɛtɛrɛɛ zu, kyɛ naŋ paara boma mine. O leŋ la deeko kaa zie e sɔglaa lɛ aa meŋ biŋ kɔga biŋ ma ka.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

Yɛrii la be ba masalaakyi poɔ ka ba mine puoro ka minee eŋ noose mase a su kparresɔglɔ kparrepeɛl ane ɛɛ ataa ka takoroo meŋ waa doɔre ane peɛl.

La biŋ, ka dɔɔlee kaŋ nyɔge. Materes meŋ biŋee la a be. Moɔ bulee la. Dɔndɔnoɔre bootizeɛ biŋee be. A penti dankyin waa doɔr.

Lɔɔre la are ka ba eŋnɛ kaa kyɛ ka a pɔlɔ mine naŋ are a kaa maŋ yire doɔre pelaa ane doɔre a dɔɔ naŋ eŋnaa ɔɔyɛl

Pɔgeba bayi ane dɔɔ la be foto poɔ ka ,,, zaa are daga niŋe poɔ. A pɔgelee kaŋ sue vaare kparoŋ kyɛ ka dabɔge be ba puoriŋ. Ba zaaŋ zuuni kaara a ba felaaware a daga poɔ.

Dɔɔ ne bibiiri banaare na be be. A dɔɔ dɔɔɛ…do… dɔɔɛ la, perentoɔ biŋ o niŋeŋ, nasaa daŋaa meŋ biŋ o niŋeŋ. Bibiiri zeŋɛɛ teŋɛ.

Patorol yiri la yiri la lɔɛ sɔglɔ a a waa ata kaa patorol pɔlii eŋnɛ a su kparrezeɛ ane torɔze sɔglaa kaa a yiri daŋkyini ka ba penti zeere zeɛ.

Pɔɔ la zeŋ ne bibiiri bata, a bibiiri taa vapuuro ba nuur poɔ. A a vapuuri eɛɛ doɔr k'a mine e s... zeer, kyɛ ka ba zeŋ a morɔ laar. Ba sue kparsɔɔlɔ ane kpar kparpelaa.